Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa oya pumbwa okumona elongo lya gwedhwa po kutya naya kale yena oondunda moka oondjuhwa tadhi kala dhi limo dhili nawa inadhi thinana dho nadhi kale dhina ombepo dho tadhi vulu oku inyenga kadhi kale owala dhili moka dha ndumbalela thana oshoka ohadhi ipe omikithi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala yena uundombe owindji, na uuna taya pe oohi dhawo okulya ohaya kala nee ya londa kombanda yuupilangi mboka ya tula ko, ya vule okupa oohi dhawo dhikoke, dho dhi vule okuliwa osho woo oku landithwa.

MoNamibia omuna omahala ogendji gokutalelapo, hoka woo kuna nomahala gokulala uuna toya okutalelelapo. Omahala ngaka ohage tu pe iilonga, mboka haya kombomo naambyoka haya yogo omalapi ngoka nokuyala oombete ohaya pewa okashonanima kehe komwedhi.

MoNamibia otuna mo efuta kyetu ndyoka lyina oohi dha yooloka ngaashi omasipangela, ookangulu niinamwenyo yimwe ya gwedhwa po ngaashi ombwa yomomeya. Efuta ohali nana aatalelipo okuza wiilongo ya yooloka oshoka oyendji ohaya ti efuta lyaNamibia olya talala nawa nohali eta iiyemo moshilongo oshoka aatalelipo sho ta yeya oyena okufuta.

Una shiyenga ega tilahi nawa pevi, aanafalama ayehe ohaya pulula omapya gawo, taye ga kunu nawa. Omapya gawo ohaga kala ga ziza iilya, mwa kwatelwa wo omapungu. Omapungu ngaka ohage tupe wo iikulya una ga adha okuteywa.

Oonyanga odha simana oshoka ohatu dhi longitha momikalo odhindji. Ngaashi okutula moombiga dhetu uuna tatu teleke oonyama dhetu nosho wo oku inyukumina uuna tuna omikolo nenge omashikisha.

Uuna ethimbo lyokukwata oohi lya adha, aanaafalama ohaye ke dhi landitha, opo ya vule okumona oshimaliwa ya vule oku ilandela uushikependjewo wawo. Ohaya mono mo wo osheelelwa ya ka elele komagumbo gawo, oshoka oohi odhi na uundjolowele momalutu getu.

Omatama ogasimana oshoka ohagetupe uundjolowele momalutu getu. Omatama ohatugatula wo miihelelwa yetu uunene ngaashi mekaka lyetu lyokashemetele. Omatama ohagetupe iimaliwa uuna twegalanditha tuvule okulanda iikulya yetu osho wo okufuta omeya nosho wo olusheno.

Aanafalama mboka haya kunu iikwamboga oya pumbwa okumona elongo lya gwedhwa po kokutya ngele taya kunu iikwamboga yawo naakale ya pititha po omahala pomakati oshika uuna taa ka teya ohashika kala oshidhigu nohashi taandelitha eo omikirhi mbala kiimeno iikwawo.